Vana vechikora vadodori vanokona kuenda kuchikora kofundiswa ndiana mbuya nana sekuru vanokone kufundisa ana adodori kukone kupinze ndxondo dzawo ngekutamba neamweni awo.

Vana vadodori vanofundiswa ndiana mbuya vanosisa kupuwa zvekutamba ndizvo zvine maara anokona kuakwezva, kuti vakone kutamba veitamba neamweni pandau dzekutambira.

Vana vechikora vanosise kuti vafunde veitamba vana vadodori vanotamba neshamwari dzavo veipuwe zvekutambisa zvakaringana nemakore avo kuti ndxondo dzavo dzikone kuvhurika nguwa yechikora.

Kufunda kweana adodori nanambuya anofunda eitamba veibhuyirwa ngano nekupuwa kurya kwekuti kunowaka mwiri yawo nekupuwa simba rekuti vanokona kutamba nevamweni

Kufunda kweana adodori pachikora chavo, kufunda akaunganidzana, eikone kutamba neamweni awo ari mumabandika, aanokona kuoneka ndianambuya, eitamba asikakuwadzani.

Ana anofunde kuchikora cheadodori chekuti anokone kungwarirwa ndiana mbuya eitamba neamweni. Anoda kuti apuwe chikafu chekudyra kuti akone kudyra aone simba nekugwinya kutamba.

Vana vechikora vadodori vanofunda ngekutamba neamweni avo ,nekutambira munharaunda dzinenge dzakachena dzinozovafundisa kungwarire nharaunda dzakachena.

Vana vechidoko vanosise kupuwa ndau dzezvimbuzi dzinogara dzakachena nguva dzeshe. Ngekuti avasati voziya pokubata saka nharaunda dzavo dzechimbuzi dzinosisa kugara dzakachena nguva dzeshe.

Kufunda kweana adodori, achiri kutanga kuuya kuchikora, kunode mudzidzisi unenge anemwoyo wakabaanaka, wekuti unokone kuvangwaririra zvinyoreso zvavo kuti vaone kunyora ,vasazorasha.

Vana vechikora vanosise kupiwawo michina yechizvino-zvino kuti vakone kuibaya nekuonawo zvinoitwa ngeamweni. Zvinodetsere kuvhura ndhlondo dzavo nekuti vahambirane nemukuwo.

Vana vechikora vanofunda kakurutu kuerenga nekunyora kuburikidza nekurakidzwa zvinyorwa zvavanopuwa nevadzidzisi vavo veikona kudetserwa mune zvifuno zvavo.

Kufunda kweana adodori anosisae Kufunda pandau dzevanokona kunge vaine mwekufundira mwakakwana ngekuti mwana weshe wakusiso kunge aoneke ari pachikora eifunda.

Ndau yechikora ngendaa yekuti panotambira ana nguwa dzeshe panosiso kunge pakatsvairwa pakachena peirimirwa kuti pasaite mashango ana akone kutambira mwakachena.

Vana vadodori veshe vakukona kuita mizera yekuende kuchikora vanotarisirwa kunge veienda kuchikora kofunda ndosakei mbatso dzinofundira vana vepachikora dzeifanira kuwanda ngekuti vanowandawo vana vadodori.

Vana vechikora, vadodori, vanofunda kakurutu ngekuwona chiro chakhona chavanenge veyifundiswa, veyitochibata. Zvakadayi ngekuti, zvimweni zvinogadzirirwa kuti vana vawone mukuwo, veyitokone kuwufunda vechiwuningisa.

Nzvimbo yevhikora inofundira vana inosisa kunge iri ndau yakachena nguwa dzeshe vana vanosungirwa kuti vaoneke kuti vanokona ere kuchengeta nharaunda yawo yakachena.

Vana vadodori vanofundiswa kukona kuerenga, kukone kusanganisa zviro manamba nekuti vakone kuzozvidetsera veinge vakura mishando yepadera.

Chikora chinofundisa ana adodori chinosisa kunge cheichengetedzwa chakachena nguwa dzeshe kuitira kuti ana akone kufunda izvozvo zvinokona kuzoadetsera muupenyu hwao.

Vana vechikora vanosiso kufundiswawo ngekukona kurima muriwo kuti nxondo dzavo dzivhurike kumakanyi vandoodetserawo ana baba nana mai kuaziisa ngezvekurimwa kwemuriwo.

Vana vechikora vanosise kufundira mwakanaka mwakachena munopuwa zvekuti anokone kufunda eiona ngekuti ana anokone kubatwe ndxondo dzawo ngechiro chaanoona.

Zvikora dzese panosangana vana panosisa kunge paine mvura yakachena yekuti ana amwe yekuti ana ageze maoko zvinoita kuti asazotapurirwana zvirwere zvinohamba ngemumvura.

Kufunda kweana adoodori muzvikora anosise kuoneke kuti uwandu hwawo hunoenderana ere nezvihlayo nepekunyorera panooneka mudzimba dzawo dzekufundira

Ana echikora anosisoti kwaanofunda kuchikora anoswera eyitamba eyipuwa zvidzidzo zvavo anokone kupuwa chekurya kuti awone simba nekupinza ndxondo dzavo aone kuteerera.

Kunotambire ana adodori echikora kunosisa kunge kuine zvekutambisa zvakadai ngemudzuwerere inenge ine maara inokona kukwezva ana kuti adakarire kuda kootambira pona apapo.

Ana adoko anofunda anooneke eutambe mitambo yakapambaukana yakaidai ngekurumba, kutambe bhora uko kwaanokone kupiwe mikombe yakasiyana siyana inokone kuchizoningiswa mumahofisi.

Kufundiswa kwevana vechikora vadoodori ndiko kunotangira hwaro hweshe hwefundo yemuntu ngekuti muntu kuchikora cheadoodori ndoo kwaanofundiswa kugona kuyayiya, kugona kunyora nekugona kuerenga.

Kufunda kweana echikora kunodikanwa kuti azikanwe uwandu hwawo kuti akone kupuwa zvihlayo nepekunyorera, nezvinodikanwa mukufunda kweana zvakaringana.

Ndau yekufundira yeana adodori inosise kuoneke dzimba dzekuti anofundira nemwekuti anokone kutambira munenge musina zvinokuwadza nguwa yeshe.

Vana vechikora vanosisie kunge vechifundira pandaraunda dzakachena. Dzavanokona kuenda kundotamba neshamwari dzawo munzvimbo dzekutambira mutambo yakadai ngemabhora nekurumbirirana. Zvinokone kuvhura nxondo dzawo.

Ana echikora anosisa kuti aoneswe ndau dzekuti akone kuerenga ari munenge muine zvikwanisiro zveshe nezvimweni zvivhitivhiti zvekuti anokone kuite tsvakurudzo dzavo makanyarara.

Vana vechikora vanofunda ngekubata ngenyara dzavo veiona zviro zvakona zvavaneme veifunda vanosisa kuti vaoneke veibatanidxana kuise ndxondo pamwepo pevanofunda.

Vana vechikora vanokonda kufunda kakurutu ngekubata ngekuita zviro zvakona zvavanenge veifundiswa. Zvikora zvinosise kupa vana zvikwanisiro zvekuti vakone kufunda ndizvo.

Vana vechikora vanosisire kufunda pandau yavanenge veiona zvinonyorwa zvakajeka nepekugara pavanogara umwe naumwe akagara pekugara nepekuti anyorere.

Vana vechikora vanenge vachifundira kuzoita madhokodheya nevamweni vanoshanda nemitombo yemapazi vehutano vanosisa kufundiswa veitobatiswa nenyara dzawo zviro zvavanoda kuzoshandiswa veinge vakura veita tsvakurudzo dzawo.

Vana vanokone kufunda zvifundo zvavo zvesekondari, kuburikidza ngekunge umwe naumwe eyipuwa zvinoenderana nekuti awoneke kuti uri kukona ere nekuvhurike ndxondo dzake.

Kufunda kweana echikora anokona kufunda Zvekukone kuemba nekukone kutsikisa mimhanzi yakhona zveiburikidza ngekuona antu anoziya ngezviro zvona izvozvo.

Kufunda kweana kuchikora munguwa dzekuti kunenge kuine matenda, ana anofanira kugara umwe umwe pake, akadzi dziirira ngezvi vhara muromo.

Mumweni mwe munofundira ana echikora zvifundo zvavo zve sainzi anodikanwa kuti zvinge muine zvikwanisiro zvavanoshandisa mukuite tsvakurudzo dzavo.

Kufunda kweana echikora kunodikanwa kuti ange aine pekugara pakanaka, nemabhuku nezvinyoreso kuti aone kufunda kurodze ndxondo dzawo vazoite mishando yakapambuka.

Vana vechikora vakufunda zvidzidzo zvavo kuburikidza ngekushandisa michina yechizvino-zvino veidetserana neamweni vavo kuti akone kufunda.

Vana vechikora vanofunda zvidzidzo zvimweni vanosise kufunda veitobata ngenyara dzao nekukone kushandisa michinayakona yavanoda kuzoshandisa vakura.

Vana vadodori mevanofundira munosise kunge makarongedzwa zvakanaka muine pekufundira nezvihlayo zvekuti vanokona kutamba nekufundira vakagara mwakanaka veipuwa zvekutambisa zvavo.

Ana echikora, akasisire kufundiswe mishando yekubata ngenyara dzavo, inokone kudai ngekuveza kana kukone kugadzire zviro, zvinozoadetsera mune ramangwana ravo.

Vana vechikora vanokone kufunda veitobata ngenyara dzavo zviro zvakhona zvakadai ngekugadzirwa kwemovha. Vanotokone kugurunura movha yakhona vouye kuitxaya kuitangidze kuigadzira.

Vana vechikora vantu vanofarire zvifundo zvavo nekukone kushandidzana pamwepo. Chikora chinosise kufundise mumuntu kukone kushandidzana pamwe neamweni ezera rake neamwenivo emuntaraunda.

Vana vechikora vanakone kufunda mishando yakapambaukana. Zvisineyi nekuti kuti majaha here kana indombi, veshe vanokone kupuwa muntu unovafundisa vakatobata.

Vana vechikora vanosise kufundiswa ngekurima zviro zvinokone kudetsera mundaramo dzawo kukone kurima zviro zvekuti varye utano hwavo huone kuhlamburuka.

Vana vechikora zvimweni zvezvifundo zvevanoita ngezvekukone kubata ngenyara dzawo kubatabata kunasirwa kwemovha nezvimweni zvingaenderana nekuti vanode kuzoshandeyi mangwana.

Vana vechikora, vanokone kufunda ngendaa yekuone mabhuku avanenge veyishandisa ,anonyorwa zvimweni zviya zvavanofunda pachikora pavo ,vanokone kuerenga madokoni.

Ndau dzinofundira ana vechikora inosise kunge irindau yakakura yaamho yekuti vana vanoda kuti vange vane dzimba dzekufundira, dzekutambira nepamweni pekuise zvimbuzi zvaanenge veishandisa.

Vana vechikora vane nguwa yavanounganidzirwa kuti vabhuyirwe zviziisi zvepachikora asi muguwa yemathenda ana anosise kuzvingwarira ngekudxoke zvivharemuromo nguwa dzeshe.

Kufunda kweana echikora anode muntu unokona kuafundisa mudzidzisi wavo unosisa kunge ari muntu wakafundira zvidzidzo zvekukone kufundisa ana .

Vana vepachikora vanokona kuendawo muntaraunda veindofindisa antu maringe nezvavanenge vafundiswa vona kuti vantu vanokona kuchengetedza sei ntaraunda nekuzvingwarira pachezvavo.

Vana vechikora vanode kufunda kwawanenge weiona kwawanopuwa mabhuku ekukona kuerenga zviri maringe nezvidzidzo zvawo veizodedzerwa ngeadzidzisi awo.

Kufunda kweana echikora kunosise kunge eifundire pandau dzakapambaukana dzekuti anokona kuona mwekufundira mwakona nemwekuitira mishando yaanenge eida kuzoita ngenyara dzavo.

Kufunda kwevana vechikora vanosise kufunda mudzimba dzekuti vanokone kuona zvinenge zveifundiswa nemudzidzisi wavo veikone kuzviteedzera kuti zvikone kubeure ndxondo dzavo.

Vana vechikora vanosise kuite mitambo yakasiyana-siyana inokone kuvadetsera kuvhure ndxondo dzavo pavanenge veyiita zvifundo zvavo kuti vakone kuve neramangwana rakajeka.

Ana echikora anosise kuti aende kuchikora chiri mundaraunda dzavo uko kwavano fundiswa kukone kuzvi ngwarira nekugone kugloka zvakanaka eienda kuchikora ngenguva inodikanwa.

Vana vechikora kufunda kwavo vanosise kufunda veyionawo vamweni vanoite mabasa angaite ngatei ndiwo avanoshuwirawo vona kuzoita kana veinge vakura.

Vana vechikora vanoda kuti vafundiswe kuburikidza ngemishina yechizvino zvino iyo yevanokone kudhibana nevamweni vari nyika mukanza eitofundawo zviri iyoyo.

Vana vechikora ngendau dzimweni vanokona kuperekedzwa ngeabereki awo kuenda kundau dzavanenge veifundira mundaraunda dzavo kuti vaone kungwaririka vana kuziva kuti mwana wabva pambatso waende kuchikora

Zvikora zveshe zvemuntaraunda ,zvinosise kunge zvakanyorwe chikwangwari ,chekubhuya kuti zina rechikora ichi ndingana, kuti vanouya veide kudetsera, vanokone kusvika, veiona kuti ndichona chikoro chetiri kuhambira.

Chikora cheana chepakati chinobvisa ana muchikora cheudodori hwawo chinosise kuvavhure ndxondo kuti akone kuziye kuti ndaraunda yavo yakaema yakadini nekuti vanokone kuzoshandeyi mangwani.

Kufunda kweana echikora kunodikana kuti vafundiswe ngemuntu unenge akafundira mushando wake

Zvikora zvinofunda ana zvinonga zvindori mumanharaunda mwawo munogara anhu kuti ana asahamba ndau dzakareba maningi kuti akone koonachikora zvaiitwa kudhaya zviyani.

Vana vanofunda kuchikora vanofanira kunge vaine mbatso dzevanofundira dzinoenderana neuwandu hwevana venenge vari pachikora ipona kuti vakone kuita zvifundo zvavo vakasundurika.

Kufunda kweana echikora, unosise kunge aine pekufundira pakawanda ngekuti ana anenge akawanda kuchikoro akone kudetserwa ngekupinde mumhatso dzekufundira.

Vana vechikora vanokone kupuwa mazamanisheni anoita kuti vaoneke veioneka kuti vari kubudirira ere mune zvavari kufunda zvakhona nekuti tsvakurudzo dzachona vari kubudirira mwadziri ere.

Vana vechikora vanokone kuunganidzwa pamwepo veikone kubhuyirwa ngezvemabasa avanokone kuzoita amweni ariemadhokodheya kana ari eimweni mishando inokone kuitwa ngemunhu kana akura.

Vanofanire kufunda pandau dzakahalamburuka yambo zvona izvozvo zvinotovhure ndxondo dzevana kuti vakone kukura veiziye kuti ntaraunda dzinosise kungwarirwa nekuchengetedzwa dzakachena.

Vana vechikora vane mwevanounganidzwa kuti vabhuirwe mitemo inosise kuteedzerwa ngemwana weshe unenge eifunda pachikora. Vanounganidzirwe pabandla rekubhuirwe mitemo.

Ndau dzechikora dzinooneka dziri ndau dzakachena maningi munguwa dzeshe ngekuti vana vanosisa kufundiswa kukona kungwarira ndaraunda dzawo Muzvikora ndakuona zvinenge zvichitwa ipapo kuzvikora.

Vana vechikora kufunda kwavo vanokona kudaidzirwavo vamwe vari kushanda mabasa akataraukana anodai ngevamweni vanoshanda kuzvibhedhleya. Kuti vaone kuuya veibhuya navo zvakanakire mishando.

Ndau dzechikora chepadera, dzinosisonge dziri ndau dzakakura yaamho kuti vana vakone kufundira pakanaka pekuti vanokone kuite tsakurudzo dzavo vakagarisika.

Ndau dze chikora dzino fundire vana vakuda kuita tsvakurudzo dzavo dzino sisa kunge dziri ndau dzaka ngwizira yambo dzekuti vakone kugara ne vamweni vachiita tsvakurudzo.

Vana vechikora pevanofunda vanosise kunge veipuwa chekurya ikweyo kuti vakone kuti pandau dziyana dzevanenge vakambodzorora, vanokona kurya veiemera zvifundo zvimweni zvinenge zveida kuuya kuti ngqondo dzavo dzigare dzakayaiya kune zvinofundiswa.

Kufunda kweana paunivhesiti kunodikanwa kunge paine ndau dzakakomberedza dzekuti anokone kugara. Eiende kuchikora koite zvidzidzo zvavo zvakapambaukana mundaraunda.

Vana vanofunda kuchikora cheYunivhesiti, vanooneka veiunganidzana mumabandla ekudetserana ekubhuirana ngendaa yezvimishando yavo yavanenge veida kuzoita.

Vanthu vekuyunivhesiti vanosisa kunyoreswa vasati vatanga kuite fundo dzawo veikone kuketa zvavanoda, mishando yevanoda kutora kuti vafunde ngezvayo.

Kufunda kweana mumayunivhesiti anosiso kunge eipuve pekugara pakahlamburuka. Pekuti anogone kuite zvidzidzo zvavo eigare payunivhesitipo.

Vana vanofunda veifunda mishando yavachada kuzoita iri kune chekuita nezvehutano vanosisa kupuwa zviro zviri maringe nezvavanoshandira mishando yawo muchikora chawo.

Wana wanofunda kuchikora chepadera vanoda kupuwa chekurya apapo ngekuti mukuwo wawo wawekuswere vari pachikora veifunda zvifundo zvao vanode kunge vaka gwinya vakarya kuti ndxondo dzione kukweya.

Kufunda kweana edzidzo dzepamusoro kunosisoti ange aine zvanogunun'una pakuone kuzvitora eizvikandira pazvinokwanisa kuzotorwa, ngeanozvierenga oone zvinyinyito zvavo.

Mishina inoshandiswa ngeana anenge eida kuzofundire kuita zvemadhokodheya anosise kunga eitopuwe mishina iyonayo echiishandisa muzvidzidzo zvavo kuti azokone kuite mishando mangwana.

Vana vanofunde muchikora chepadera vanooneka vari vana vakarongeka, vanoziye kubata nguwa. Kuti nguwa yakati yezvinezvi tinenge teiite zvakati. Vanovapa nguwa ngendau.

Kufunda kweana echikora echikora chepadera kunoonekwe kwechitore nzvimbo kuburikidze ngekutatiche mabhuku akanyorwa ngevamweni veiitawo tsvakurudzo dzawoo nawo.

Vana vanofunda pazvikora zvepadera vanofundiswa ndianamazvikokota vezvefundo vanoziya nezvefundo uye vanoda michina yechizvino zvino pavanenge veita tsvakurudzo dzawo.

Kufunda kweana kumaunivhesiti anooke veifundiswe geantu anefundu yepadera dera maningi anokone kuafundisa zvaanoda kuzoshanda mishando ramangwana ravo.

Ana anofunda kufundo dzepadera anosise kunge aine bandhla raanokone kumboendewo kodzorodze pfungwa dzawo eikone kutamba neamweni eione zvinoavaraidza

Ndau dzinofundira ana epadera anosise kunge aine ndau yakakura maningi yekuti anokona kuunganidzana eiite mabandla awo nekuite tsvakurudzo dzawo.

Ana anofunda pa chikora chepa dera anosise kufundiswa ku ngwarire nharaunda ngeku one yawo nharaunda yei gara yakachena nguva dzeshe yaka tsvairwa neku nongerwe mapepa.

Vana vanofunda dzidzo dzepadera vanooneka veigara mundau dzekuti vamweni vanenge vari ngepashi vamweni vari ngepadera kuitira ndau yakhona kuti itore vantu vakawanda.

Vechikora chepadera, vana vanosise kupuwe ndau dzekuti vanogara ngekuti vantu vanenge veibva kundaraunda dzaka pambaukana veidhibane apapo pavanokona kuende kuchikora chepadera.

Kufunda kweana ekumayunivhesiti anosisa kupuwe ndau nemukana wepekugara pakanaka pekuti agarirepo pachikora pona apapo eiite zvifundo zvavo netsvakurudzo dzavo.

Kufunda kwechikora chepadera ndekweana ane ndxondo dzakapinza anokone kuite tsvakurudzo yezviro zvakasiyana siyana zvemunharaunda kuti ichi chinombohamba kanjani kuti vaone kubuda nemate...

Kufunda kwevana echikora chepadera, kwasiyana yaampho, nekufunda kweana adodori, ngekuti ana aakuite fundo dzinoburikidza ngetsvakurudzo, nekubata nenyara dzavo.